Ɖeviwo dzra wo ɖo, heta avɔ na wo ɖe akɔta, kɔ ɖeka bla edzi, do dzonu na wo, eye woyina ɖe wɔ ɖu ge, wole ha dzim, hele zɔzɔm va le yiyimke, ameha gã aɖe tɔ ɖe woƒe megbe hele wo kpɔm.

Mɔdɔwɔlawo le dɔwɔm, eye wole ame atɔ̃, wokɔ ekekunu eye wole eke kum, eye eŋu gã aɖe tɔ ɖe wo gbɔ le mɔ dɔwɔwɔa me.

Ɖevi aɖewo zɔ va le yiyim. Ke ŋutsu woame ve aɖewo kɔ ɖevi woame vea. Afi ma dze abe eba le anyigba yi ken a be azɔlizɔzɔ eɖe fu vii ɖe ta ŋutsuawo kɔ ɖevia ɖeka.

Ameha gbogbo aɖe le eŋu ɖe me, galɔnwo le eŋua me, atiwo le eŋu me, vɔ atidamawo le anyigba. Lɔrimɔ wonyo eye ame yie ke le eŋua me wo sugbɔ.

Ati aɖe le afia abe eneti kɔkɔmawo ene eye anyigba xɔwo le afia. Lɔri mɔ li. Eʋuwo le dzi. Eʋu dzĩwo kple eʋu kɔla vovovowo. Amadede vovovowo wole woŋu wovale yiyim eye get kɔkɔ ɖe ha le teƒfea.

Ŋuwo sɔgbɔ ɖe afia. Taksi dzɛ̃wo kpe taksi amakpaɖiɖitɔ. Ŋu lɔbɔ va le yiyim, suewo le teƒea, amewo le afia, xɔ kɔkɔwo kple anyigba xɔwo hã le afia.

Ekplɔ ɖeka, zikpui woame eve wole fiyi ke ame, seƒoƒowo le fuu eye seƒoƒoa wo da ama ŋutɔ. Zikpuiawo hã nyakpɔ. Kpla zikpui ata ɖeka koe le, kplɔa , zikpui ekplɔ te.

Exɔ yi ke wokɔ gakpowo de eme yi ke dze egɔme be woatu. Ame yiwo ke le exɔa gbɔ yike le exɔ kpɔm be wole ewɔm nyuie hã. Ameawo ɖo kuku. Ameawo le abe ŋutsu wɔme atɔ̃ eye eŋu ɖe le adzɔge ɖaa na wo.

Nudzraƒe nyɔnu aɖe le nu dzram eye wòle nɔnɔmetata vovovowo dzram, kukuwo apapawo ya ŋutɔ bɔbɔ nɔ anyi ɖe enua gbɔ eye wole amadede dem enuawo ŋu edo eƒe chain ɖe kɔme.

Ɖeviwo woƒe nsrɔƒe eye wole nanewo srɔm woƒe nufiala le wogbɔ eye ŋutsu aɖe do awu dzĩ nyɔnu aɖe ha do awu dzĩ le ŋutsua megbe ɖevia ɖeka do awu dzĩ ɖeka do awu ɣi ame aɖewo kɔ nutsyɔ nu kɔ tsyɔ nu

ɖevi woame ve ɖevi ŋutsuvi woameve wó nɔnyi ɖe agbadɔ te eye wókɔ etu ɖe asi ɖeka eɖiɔ kuku eye evelia ekɔ nuɣi aɖe kɔ wɔ ɖe eƒe ŋku tá

Ŋutsu wɔme eve wo nɔ anyi. Ŋutsua ɖeka kɔ enuƒomɔ wɔme ene kɔ da ɖe ekplɔ dzi eye wole ga ɖe asi le nu kom. Evelia nɔ anyi ɖe egbɔ le kpɔm. Ɖɔba aɖe le kplɔa dzi. Ati aɖe le ŋutsua ƒe axa dzi.

Ŋutsu aɖewo wodo dzonuwo ɖewo ɖe kɔ me eye wosa dzonu ɖe ali eye wole kɔnu aɖewo wɔm, ɖewo tɔ ɖe, nyɔnu ɖewo tɔ ɖe megbe le wo kpɔm, eye ŋutsua susɔewo hã wole asikpoli ƒom na wo.

Nyɔnuvi aɖe bɔbɔ ɖe teƒe aɖe eye kese alo mɔŋki wova egbɔ eye wò, ɖeka dzo lia eƒe atadzi. Eye wòle wogbɔ le akɔ ɖim kple wo. Gbewo le megbe nɛ.

Eŋua aɖe si wodo agba na gbogbo tɔ eye ŋutsu wɔme eve tɔ ɖe eŋua gbɔ. Ame aɖe hã le eŋua tame. Egbɔ aɖe hã tɔ ɖe ŋua gbɔ. Ŋutsu wɔme etɔ̃ le eŋua ƒe ŋgɔgbe ɖaa.

Seƒoƒowo le teƒe ya. Ekplɔ̃ li, zikpiwo li, atiawo da ama. Akaɖi yi ke le egli ŋu hã li. Anyigba ŋutɔ hã, wode amadadee.

Esɔwo kple kposɔwo wole tsi ɖe me, kposɔawo ƒe kɔ kɔ…kɔ…kɔ…k.. kɔ de tsi me le tsi nom, atiglinyiwo hã wole teƒe ma ati kɔkɔwo kple eŋu aɖe tɔ ɖe teƒea eye eyiwo ke mele tsi nom o la tɔ ɖe eŋu la xa.

Asime alo nudzraƒe, nyɔnu aɖe ta avɔ, ado dzonu ɖe kɔ me. Ebla taku eye wo nɔ anyi. Wole nu vovovowo dzram le asiame, eɖewo abe sabala, ababli, akutu

Ŋukulawo le ho ŋlim be woakpɔe ɖa be ame kae aɖo gbã. Ŋuawo sugbɔ fũu, anɔ abe xexleme enyi ene eye ŋutsu woame ene wole wo kpɔm.

Ame aɖewo le atime ʋu ƒom eye ame aɖewo le wɔɖum ame etɔe le wɔɖum susuewo katã wole ʋua ƒom ati kɔkɔwo le yeƒe yi ke wole ʋua ƒom le atiawo de ama eye ɖewo ha ƒe amakpa ha mede ama o

Keteke vale yiyi eye amewo le me fuũ. Eye keteke keteke le gakpo dzi zɔm. Amewo tɔ ɖe keteke gakpoawo ƒe akpa eveawo kataã. Eye wole ame yiwo ke le ketekea me kpɔm wova ke yiyim.

Nyɔnu aɖewo tso tsi kuƒe. Wodro agbawo ɖe ta. Ɖewo bla taku eye wota avɔ ɖe ali eye woƒe ŋgɔgbea, edze abe blema xɔwo le ŋgɔgbe na wo ene. Ati aɖe hã li.

Amewo sugbɔ ɖe afi ya wole yiyim le gbɔgbɔm. Eŋuwo hã woli. Eɖewo do awu yibɔ eɖewo do awu dzi. Ɖe sue aɖe hã le afi ya. Ɖevi aɖewo be ɖe te eye wo katã wowɔ gidigidi ŋutɔ.

Amewo le ʋe ɖum eye amewo le foto ɖem wo. Ame yi ke le fotoa ɖem la, edze abe yevu ene eye ame aɖewo nɔ anyile wo kpɔm. Xɔ kɔkɔwo le megbe na afi yi ke wole ʋea ɖum le.

Nyɔnu ɖe le asime, ele tomatosi dzra, ata avɔ ya wokɔ taku bla ta. Ame ɖe bubu dze le megbe ne eye ame bubu dze le axa dzi ne. Wopetewo le nu dzra.

xɔtulawo le xɔ tum wó kɔ ekpeawo wóle kpe ɖom na exɔa tutu woɖó kuku wóle abe ŋutsu woame etɔ̃ eye afi le xɔ tum wóƒe xɔtunuwo katã le wó gbɔ

Ɖeviwo le nɔnɔmetatawo kpɔm le enukpɔmɔɔ dzi. Eye edzidzɔwo ŋutɔ bɔ wole nɔnɔmetatawo kpɔm. Egbɔ̃ aɖe le megbe na wo eye atiwo le fi ma. ɖevia ɖeka ko nu

Nudzralawo le nudzram le asi me. Tomatosi, sabala, akpa. Ɖevi aɖe tɔ ɖe nyɔnu aɖe ƒe asigba ŋgɔ. Sabala yi ke wokɔ ɖo asia ɖewo le kplɔ dzi eye ɖewo le anyigba.

Nyɔnuvi woame eve wotsɔ nu ɖe ta abe wotso tsikuƒe ene. Ŋutsuwo hã wozɔ to nyɔnuviawo ŋu. Ne èkpɔ ŋgɔgbea, anyigbaxɔ kple dziƒoxɔwo li. Atiwo li eye agɔnetiwo li.

ʋuƒola aɖewo le aƒuta eye wole ʋuƒom amewo le tsia me le tsi lem ame bubuwo ha wole zɔzɔm le yiyim le gbɔgbɔm kewo le tsia ta eye tsia ŋtɔ nyakpɔ alegbegbe

Ŋu aɖe tɔ. Amewo le ŋua me fu. Abe ame woame ene. Woameee eve ɖiɔ kuku. Eve meɖiɔ kuku o. Atiglinyi aɖe tɔ ɖe ŋua gbɔ. Agbewo le fi ma eye le gbea ƒe nuwuƒea, eʋe yi toɖoƒe.

Amewo le takpekpe me, eye wokatã wole tsitre nu, eɖewo do awu yibɔ, eɖewo do awu ʋe, eɖewo do awu blu. Ekpl le akɔme nawo eye enuŋlɔti le kpladzi gbãl0 ɖeka le kpladzi.

Ɖevi nyɔnuvi aɖe le gasɔ dzi eye eƒe afɔ ɖeka le anyigba, ɖeka le gasɔa dzi eye wokɔ eƒe asi woame eve kɔ le gasɔa. edo awu yibɔ ɖe dzi. Amewo le megbe nɛ eye nyɔnuvi bubu hã ga le axa dzi me.

Yevu aɖe le ŋutsu kpakple nyɔnu aɖewo domedome eye nyɔnua edo awu yibɔ lé ɖevi ɖe asi, ŋutsua do afɔkpa yibɔ yi ke ɖome afɔkpa ɖɔme le ʋie.

Ame aɖewo le eƒe nuɖuɖu gbɔ eye nuɖuɖuɔ le akɔ nɛ, ahaviviwo, fi yike wokɔ etsi dzodzo kɔna ɖo hã le akɔme na amea, ame bubu le megbe nɛ eye eyagbɔnu hã le megbe nɛ, teƒe, atiwo kple gbemu damawo li.

Sika yike wome xɔ agbalẽ ɖe edzi wole fi eye fiyike wole sika kum lea etsi ƒoɖiwo li, woku sika kɔ ƒo ɖe agbawo me. Woku ebawo kɔ ɖe gba me woatsia sika le eme. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo le fiya sɛ̃a tatanta.

Nyɔnuviwo le teƒe aɖe yike dze abe asime ene. Wodro gagba gãwo ɖe ta. Wole awuwo dzram le teƒea. Dzoya kɔkɔwo le teƒea. Kaɖitsi kɔkɔwo li eye amewo hã woli fũu.

Amewo do awu yibɔ, seƒoƒo ʋi kple gbe mutɔ wole fi ya, wokɔ enu avɔ kɔ tsyɔ̃ aɖaka dzi eye wodze abe wole nuxaxa me ene.

Ɖevi ɖewo kplɔ wo dzilawo ɖo le kentevɔ me, wokɔ nane bla ta na wo eye wokɔ nane bla afɔ na wo le ati aɖe te, wotu exɔ aɖe le wo gbɔ abe sukuxɔ ene.

Ame aɖe le eƒe kɔmputa gbɔ, eɖɔe kuku, abla watch ele nuŋliti ɖe asi eye eƒe nuƒomɔa le kplɔa dzi, eƒe tea alo nuɖuɖuwo le kplɔ dzi. Agbalẽ aɖewo hã le kplɔ dzi.

Nyɔnu aɖe kɔ via ame eve ɖe gasɔ dzi. Ɖeviawo ƒe ɖa sugbɔ fũu. Nyɔnua tsɔ kusi ɖe ta eye wobla nake hã ɖe gasɔa dzi. Woɖo ati aɖe te, atia ƒe amakpawo de ama ŋutɔ.

Ŋutsu aɖe kple esrɔ̃a wole wobe vi ɖeka ɖe asi. Eye wɔkɔ paper be bag ɖe asi. Ɖevia le paper bag me kpɔ. Rɔba woame eve le wo gbɔ. Bebeŋfo le anyigba le wogbɔ eye nyɔnua le nu ko. Ati aɖe le megbe na wò.

Zikpui le afia, kplɔ̃ li. Suɖui le zikpuiwo me, glasi le fi. Nutatawo le kplɔ̃ ŋu er fesrenutsovɔ le fesre nu eye ee kapeti le anyigba.

Atikutsetsedzraƒee ya. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe mɔnu eye wòdo avuvɔwu eye wòle atikutsetse vovovowo dzram le teƒea. Eye ŋutsua efia be yae nye nudzrala.

Gbedoɖaƒe, mia nɔvi Awusatɔwo ƒe gbedoɖaƒe eye ame aɖewo le fi ya eye ame bubuwo le go keme me eye wo katã wole gbe dom ɖa, woƒe sɔlexɔmee ya eye wodze klo eye wole gbe dom ɖa.

Nyɔnu ɖewo tɔ ɖe teƒe ɖe le asem ka eye wole avɔwuwo me. Ɖewo kɔ viwo kpa eye wo ɖewo bla taku ɖewo mebla taku o eye wole enya gblɔm na wo nɔnɔewo le teƒea.

Amehawo fuu va le yiyim le mɔ dzi. Wo ɖo exɔ kɔkɔ woame eve ɖe woƒe dodome eye ameha ɖewo kɔ kuku tsɔ ta. Eɖewo metsɔ kuku o, eɖewo wodo trɔsasi eye eɖewo do awu.

Amewo nɔ anyi ɖe ekplɔ gbɔ eye wole nane ŋlɔm. Ame aɖewo le nu xlem. Ame aɖe tɔ ɖe kplɔ gbɔ abe ele nya aɖe gblɔ nawo ene. Ati hɔngawo le amewo ƒe megbe.

Ŋutsu aɖewo dro nane ɖe ta, nu yi ke wpdo ɖe ta, wokɔ akpatata kɔdo ɖe ta, eye woƒe ŋku, wole zɔzɔm kple ŋkubia ŋutɔ, eneti kɔkɔwo le megbe na wo, ave hã le teƒe ma.

Amewo le etsi kum le pɔpi me. Ɖe kɔ ɖɔba gba, ɖewo kɔ siliva gba eye abladzitiwo le afi ma. Gbewo hã wole afi ma. Teƒea da ama ŋutɔ eye wole tsi kum.

abati wó ɖó eye wó ɖoe faeŋ awuwoe le abatia ƒa xadzi seƒoƒo le abatie ƒe ta gbɔ suɖi woametɔ̃ le abatie dzí

Zikpidzraƒe. Eye zikpii yi ke amadede yibɔ le eŋu wole xɔa me fũu yi ke nutatawo le xɔa ƒe gliwo ŋu. Wo peŋti xɔa ŋutɔ wònye blɔ. Eye nu dzẽ hã le megbe.

Nyɔnuwo ame atɔ kple ŋutsuwo ame eve wonɔ anyi ɖe ŋu aɖe me. Ŋutsu ɖeka le ŋua kum eye nyɔnuwo ame atɔ kple ŋutsua ɖeka wonɔ anyi ɖe ŋua me hele yiyim. Ati aɖewo le megbe na wo kple gbewo.

Amewo le kpekpeme eye wole nu ƒom tso nane ŋu. Kplɔ̃ le akɔme na wo, wodo awu yibɔ, ame aɖewo dɔ avɔwu.

abladzo ɖiɖi yike woɖa ya wotu kotomrɛ ƒe dzetsi ɖɛ ŋu koklozi wɔamɛvɛ le tadia mɛ wokó dzomi kɔɖe dzi eye wolã pie pɛya hã kɔkɔ́ daɖe tadia me wotu tadia le ʋegba me

Efia yi ke wodzra ɖo do dzonu wo nɛ ɖe abɔ, alɔnu, kɔme eye wonɔ anyi. Eye efiaŋumewo hã le megbe nɛ tatãtaã eye wole efia ŋu dzɔm.

Ŋutsu aɖewo do awu ʋie ɖe ete kple dzi sia. Ɖewo do awu aŋkpaɖiɖi eye wotɔ, ɖewo bla asi ɖe akɔnu, ɖewo bla asi ɖe megbe eye wole to ɖom alo wole nu yi ke kpɔm nufɛ̃ala le.

Amekukuwo le aɖaka me, eye amewo hã wole afi ma, amekuku woame ene, sukuvi ɖeka tɔ ɖe aɖaka ɖeka gbɔ eye bɛntsi dzie wokɔ amekukuwo kple aƒemezikpui dzi wokɔ woƒe fotowo da ɖo.

ale kplɔla aɖe va le yiyim kple eƒe alewo alɛa ɖewo nye ɣie eɖewo le yibɔ wóƒe dzowo didi ŋutsuaɖe va le yiyim le exɔaɖe yike wó pɛnt ŋu ŋutsu eveɖe hã nɔnyi ɖe xɔa ŋuti

Ŋutsu aɖewo dzra ɖo le kalẽ wɔwɔ ƒe dzadzraɖo me eye wokɔ kakli kɔ de kɔme. Ɖɔ kuku eye ame aɖewo kɔ takuvi kɔ le ŋkume tutum eye wonɔ anyi abe wole egbe do ge ɖa ene.

Setakpekpenɔlawo hã wole tsitre nu, eɖewo tsɔ nu kɔ tsiɔ nu, ɖewo mekɔ nu tsiɔ nu o, ɖewo do awu ʋe, eye wodo eɖewo medo awu ʋe o, ɖewo do awu kala vovovowo eye wole nya aɖe gblɔm le seta… sewɔtakpekpea me.

Ame ɖe ƒe xɔme, zikpui le, wokɔ sudui ɖa ɖe zikpui me. Seƒoƒo le seƒoƒo bɔketi me. Kaɖi ke wo hung na yatse le eƒe fesrenutsovɔ yatse le.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo dzra ɖo ta, do avɔwu. Ŋutsuwo do avɔwu, nyɔnuwo kɔ avɔ sa ɖe ali eye wole wɔ ɖum le dzidzɔ me. Ŋutsua ɖeka dzé abe Yovu ene. Nyɔnuawo ƒe awua, dzidzitɔa, ele yibɔɔ.

Ama ɖe ƒe asi… wòkɔ nuƒomɔ ɖe asi ye wòle wòle asi tɔ nu ɖe dzi le nuƒomɔ dzi. Nuŋlɔti le ekplɔ̃ ɖe dzi le egbɔ. Pepawo le fi mi. Kɔpu le. Kɔmpiuta dzé le ŋutsuɔ gbɔ. Akpɔ be faɛl le egbɔ yi ke wò paaki eƒe agbalẽwo ɖe eme.

wo va le yiyim ɖe wo do asi ɖe dzi eye wo le aflaga ɖe dzi ɖe wo do awu dzɛ ɖe wo do awu yibɔ ati kɔkɔ wo le afima e kani kɔkɔ wo hã le teƒe ma eye kpovitowo ƒe wu hã wo le

ameɖe ɖa mɔlĩ ye wótsɔ gatsitsi daɖe dzi ye wòle mamam na ɖeviwo ɖevi viwo gbogbó zã amɛa ƒoɖa ɖe ta eye wokɔ kuku ɖiɔ ɖe dzi afi le ŋuɖuɖuɔ mam na ɖeviawo

Sukuvi aɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe lé agbalẽ ɖe asi. Ɖeka ƒo atiɖa. Sukuviawo le xexle ame ene eye edze abe wole tame bum le nu ɖe ŋu ene eye wole asem kam. Wole nu ƒom le nya aɖewo ŋu.

dɔwɔlawo le dɔwɔm wodó dɔwɔwuwo eye wó ɖiɔ kuku eye ameyiwo ke le dɔ ƒe nuwo kɔm vɛ nawoa hã koe kɔ gbɔna ye ameyike le wó dzi kpɔma yihaã le wógbɔ le kpɔm be wóle dɔwɔm

Tiglinyiwo le nu ɖum le gbedzi, eŋua ɖe kple eŋu aɖe va le yiyim, amewo le ŋua mea, ame yiwo ke le ŋua mea, wo katã woɖɔ kuku eye atiglinyi ɖeka.

fiya nye asime gbadɔ yike eʋuwo la fima zã amewo sugbɔ ɖa fima eʋuwo va le yiyim exɔwo la fima zã amewo tɔɖe fimi zã eye anyigbã xɔwo kple xɔ kɔkɔwo li

Ɖeviwo le kɔ ɖim le exɔ aɖe gbɔ. Ame tsitsi ɖeka ɖe le ɖevia ɖeka e alɔnu, ɖevia ɖewo ƒo ɖa ɖe ta eye ɖeka ɖe alɔ nua, edo awu dzɛ eye susuawo tɔ he nu kpɔm.

Ame wɔme eve nɔ anyi ɖe atite. Ekplɔ le wo gbɔ. Etsikunu le kplɔa dzi. Eŋu aɖe hã le atia te eye nane le eŋua tame. Atia ƒe amakpawo katã dudu.

Ŋutsu aɖewo kpakple nyɔnu aɖewo tɔ ɖe afi ya eye wole abo alo bɔl ƒom le afi ya. Nyɔnua ele aboa ɖe afɔ afɔ te eye wole abe ɖe wobe yeaƒui ene.

Tugbedze aɖe le etsi kum, le kɔkɔm ɖe ɖevi sɔe aɖe ƒe tame. Eƒe ɖa sugbɔ fuu, seƒoƒo aɖewo ɖoe ɖe kusi aɖe me eye etsi le tɔtrɔm ke ɖe……..

Zikpi yi ke woanɔ dzi, ekplɔ̃. Le ekplɔ̃ dzia, wokɔ seƒoƒo da ɖe kplɔ̃a dzi. Zikpi ɖe lee yi ke wokɔ suɖi da ɖe eme taŋtaŋtaŋ. Zikpia ƒe axadzia, seƒoƒowo li. Eƒe tadzi, seƒoƒowo li. Kaɖi yi ke tse ɖe ayame tsɛ li.

Ŋutsu aɖe kple srɔ̃a kple wo vi woame etɔ̃ wonɔ anyi ɖe aba dzi eye nyɔnua lé ɖeviwo le asi eye ŋutsua hã lé ɖevi ɖeka ɖe asi eye ŋutsua le nane kpɔm.

Ekplɔwo li seƒoƒo le kplɔa dzi agbalẽ le kplɔa dzi seƒoƒo bubuwo gale kplɔa ƒe axa dzi eye ame ƒe nɔnɔme tata le zikpui aɖe ƒe megbe eye wokɔ safui aɖe do ɖe dzime ateŋ kpɔ xixe